Tani hayssan qassi be7izay aaze giikko daro macca indeti shiiqidinne thama eethidi bashe bolla shaayishe dizayssa hayssape qassikka ha7i be7ashe de7ays.

qasseka ta hayssan beyizay aaze giikko asati qasse metotida asatas immanas jarkanera eqa qasse kartoone hayssa salenna arahara miishata immanas giigis wothidayssa beyays

Tani hayssan qasseka xeellashe dizay aaze geekko jibbata jarkane qasseka kartoonera hara eqati issife dizayssa be ashe deays hayssa qasseka asati metettida asas immanas giigissishe dizayssa xeellays.

Wogga keeththa giddon asati shiiqi uttidi deettes ha uttida asati qasse issi qofa tiri ooththi xeellishe deettes qasseka oydeykka keehippe lo7izayssakko

Issi keeththa giddon qasseka issi mishiriya daabbo shaasha sineta shiishshadanne uttada tukke essa she dizayssa beyays harati qasseka izi matarakka uttidi deettes.

issi keeththa gaaththan kare dereppe yiida asatinne qasse gammo dunguza may7o umayida asati shiiqi uttidinne eqqidi dizayssa beyays

keeththa garsan keehi daro asati uttidi deettes ha utti dizayssata giddon qasseka issi mishiriya gammo dunguza dirbadire may7ada dawus

Qasseka ta hayssan xeellizay aaze giikko gammo dunguza qoobenne kooteta mayda daro asati guppishenne miicishe ba kushe xoqoththishe dizayssa beyays.

tani hayssan qasse beyashe dizay aaze giikko asati qasse dursa durishinne ha duriza asata guye baggara qasseka yeththa masarata shocishe ka7ishe diza asataka beyays

Issi mitha garsan keehi daro asati gammo dunguza shurabenne qasse koote qoobe surekka wothidi ba kushan maata oyqqi eqqi dizayssa beyays.

Gitta wogga daase garsan daro asatinne gitta kawo oosancha asati issi bolla shiiqi uttidi issi qofa ezgishe dizayssa beyays.

Daro ammano aawatinne qasse dere cimati poolisetinne gitta kawo oosanchati issife shiiqidi yafarara utti dizayssa beyays.

wogga gittanne aaho keeththa beyays ha keeththa garsan asati issi qommo may7o may7di shiiqi utti dizayssa qasseka tani hayssan be ashe days

Issi daasey giddon keehi daro asati qasseka gaammo dunguza baqo dakooxa yeggida asatinne hara dumma dumma asati shiiqidinne issi qofa way ishe dizayssa xeellays.

Keehippe daru asata xeellays ha asatikka qasse uttidi dizayssa beyays eeta sintha baggarakka issi macasiya eqqa dizayssaka xeellays.

qasseka tani hayssan xeellizay aaze giikko heedzdzu attuma nayti mole shukishe giigissishe dizayssa hayssan qasseka be'ayis

issi keehi lo7iza keeththa giddon issi maca naaya ba dera woga may7o mayada eqqada dizayssa hayssan qasseka beyays

gitta wogga denba be'ashe de'ays ha denbaza matarakka keehippe gittatidi beettiza wora gitta mithataka be'ashe xeellashe days

Keeththa sinthan qasseka na7u macati mishireti qasse dirbadire maydinne na7u addeti qasseka ambasadere may7di naa idimetti idimetti eqqidi dizayssa beyays.

Issi maata keeththa be ashe deays ha maata keeththa sinthan qasseka guutha laaqati he woxishe dizayssa hayssan qasse be7ashe deays.

Ta qasseka hayssan xeellizay aaze giikko issi keeththe gaaththan guutha naya mastootera ha xeellashe dizayssa be ashe de7ays

gitta gade bolla dolidi beettishe diza keehippe lo7iza ciishsha beyays ha ciishsha giddon booththa may7o mayda issi attumanne maca mishiriyo beyays

Tani hayssafe qasseka be izay7aaze giikko attumanne maca nayti ba dere woga yiyetha yexishe durishe dizayssa hayssan qasseka xeellays.

Gitta wogga boshera duge gogishe diza haaththa beyays ha haaththaza matarakka daro asati heenne ha hamettishe dizayssaka beyays.

Kasse ta beyizay aaze giikko daro attuma addeti uttidi dizayssa beyays ha utti diza asata sinthan haaththenne dumma dumma ushshatikka de'ettes.

gitta gade bolla keexetti diza guutha keeththa be7ays ha keeththaza mataraka guutha nayti ka7ishe dizayssaka xeellashe de7ays

tani hayssan qasse xeellizay aaze giikko daro leematetanne safeedeta ista ista mala asati ba kushen oottida miishshata hayssan qasse xeellays.

issi gade bolla daro asati eqqi dizayssa beyays ha asata guye baggarakka daro maata keeththataka be'ashe de'ays

hayssafe qasse ta xeellizay aaze giikko asati booththa may7o huma hidinne ba dere woga yetha dursa durishe dizayssa hayssafe qasse beyays

Tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko asati ingaxare heeran qasse quma kathanas woththiza otto beyashenne ha otoza garsara tamay eexishshe dizayssakak be'ays

ta hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi donza addey oyde bolla uttin issi macasiya qasse meecisashe dizayssa be'ays

gitta wogga zuma xeellashe de'ays ha zumaza sinthara qasseka wogga gitta mithatanne buro dolishe dize maatataka be'ashe de'as.

Tani hayssan be'izay aaze gikko burtukaneta paapaayata loometta hara hara hessa mala daro miishetish issi eqa giddon shiiqi utti dizayssa be'ashshe de'ays

ta qasseka hayssan be7izay aaze giikko asati kuwaase kaa7ettishin kuwaasiya be7anas uttiza gitta soho hayssan qasseka be7ashe de7ays.

Issi keeththa woykko ammano keeththa gaaththan daro ammano asati uttidi dizayssanne hamettisheka gaaththan dizayssa qasseka be ashe deays

issi keeththa gaaththan na7u donza addeti issoy issuwa sarokishe dizayssa beyays eeta matarakka muybaylera eeta denthishe diza aseka beyays

Keehi ayfes lo7in xeellin lo7iza gitta denban tokketi diza ciishshata beyays ha ciishshata sinthara qasseka booththa dirbadirenne shura bera suurerakka qasse attuma nayti maydi ba kushan bandira oyqqi xeellishe dizayssa beyays.

issi aawa be ashe deays ha aawuzikka qasse issi soho xeellishe dizayssa be ashe deays iza qoo7e matarakka xaafettida xuufekka beyays

tani hayssan be izay qasse aaze giikko na7u ashan gulite misile beyays ha ashan guliteti aayinne naa gididi idimettishe dizayssa xeellays

asati kaamey mooretikko ehidi asati lo7athisiza issi keeththa beyays ha keeththaza giddonka qasse mooretida kaameza lo7ethishe diza asata beyays

Gitta wogga wora giddora oosettida gitta kaame oge beyays ha woraza giddon lo7iza gitta mithatanne diccishe diza maatata beyays

tani qasse hayssan beyizay aaze giikko wogga kaame oge beyays ha oge matarakka gitta koronte shubonne qasse mithataka beyashe deays

ta hayssan qasse beyizay aaze giikko asati wogga koronte gaane essishe dizayssanne qasseka iza xeeliza daro asata hayssan be ashe days

tani hayssan qasseka xeellizay aaze geekko qumay qasseka saane bolla aadhdhi di dizayssanne qasseka leemate bollaka daro quma qommoti issife dizayssa be ashe days

Ta qasse hayssan beyizay aaze giekko hooqa keeththa beyays ha keeththa sintha baggara asati hemettishe dizayssanne kaame ogekka beyays

tani qasse beyizay hayssan aaze giikko issi lo7iza maca naaya moybaale maliza miisha ba kushen oyqada xam7ashe dizayssa be ashe deays

Qasse tani hayssan beyizay aaze giikko na7u attuma naytanne qasse na7u maca nayti ba kushen moybaleynne izara bira kessiza eeteme maashine oyqqi dizayssa beyays

ta hayssafe qasse beyizay aaze geekko issi addey ambasadere mayday ba kushe pude dhoqo wooththidi eqqidizayssa be'ashe days

Keehi xeelin ayfes lelashidi lo'iza soho be'ays ha sohozan qassekka cilila maatay lo'iza koronthenne dumma dumma miishatikka de'eetes.

Gitta aaho keeththa garsan qasse madrake bolla uttidinne diza asata beyays eetta uttida asata matarakka issi eqqi diza asay maykirofoone iza sinththan eqqin haasayishe dizayssa beyays

Qasseka tani hayssan beyizay aaze giikko gitta quma bayzettizanne ushshati bayzettiza wogga keeththa be ashe deays ha keeththa gaathanka gitta misile gaaththan dizayssaka beyays

Issi adde beyays ha addezikka qasse ba kushen muybayle oyqqidi qasseka ha xeellishe dizayssa hayssafe qasseka beyanas dandayadis.

hayssafe ta qasse beizay aaze giikko asati leemate bolla dumma dumma qommo kathata shiishshidinne issife issi dere woga may7o maydi miishe dizayssa beyays

Ta qasse hayssan beyizay aaze giikko banke keeththa giddon asati bira taybishenne giigissishe dizayssa hayssan ha7i beyays.

Issi keeththa sinthan keehipe daro asati issi qommo may7o mayda asati guye baggara eqqin qasseka hara asati sinthara eqqi dizayssa be ashe de7ays

Tani qasse hayssan xeellizay aaze geekko ha'i buro oosettidi gelishe diza wogga gitta gade goyza kaatto geetettiza kameta be'ays

tani hayssan qasse beyizay aaze iggikko asata beyashe deays asatin sinthan qasse issi poolise may7o mayda addekka qasse xeellashe deays

tani gitta wogga katama beyays ha katamaza bolla daro kaameti laagetishenne motoretikka asati laggishe dizayssa qasseka beashe deays

Shuchchafe ginbettidi keehi lo7idi keexettida keeththa beyays ha keeththayka lo7iza qalamera gorfettidi keehippe lo7idi dizayssaka beyays

wogga gitatidi beettishe diza gitta pooqe keeththa beyays ha fooqe keeththa matara kaamenne asatikka qasseka eqqidi dizayssa hayssan be ashe deays

ta hayssan ha7i be'izay qasse aaze giikko buro keexethishe diza wogga pooqe keeththa be'ays ha keeththa sintharakka asati shiiqi eqqidi dizayssa be'ays

Gitta wogga addara she beyays ha addara she gaaththan keehippe lo'iza korontetinne lo7iza oydetikka maarara licettidi dizayssa beyays.

wogga keehi xeellin malaliza gitta keeththa be ashe deays ha keeththa gaaththanka daro asati himettishenne eqqidi dizayssa qasseka beyays

Issi wogga gitta keeththa be ashe deays ha keeththa matarakka gitta gitta mithatanne qasse dolidi melishe diza maatataka be ashe deays.

ta qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga addarashe beyays ha addarashe gaaththan qasse keehi lo7iza wogga gitta oydeta maarara liceti dizayssa beyays

wogga gitta pooqa keeththa beyashe deays ha keeththa matarakka issi donza addey qasse ba kushen maykirofoone oyqqidi haasayishe dizayssa beyays

issi ikeeththa garsan qasseka asati shiiqi eqqidinne issi na'ay haasayishin iza xeellishenne siyishshe dizayssa hayssan qasseka be'ays

issi keehi aahonne dalga ayfes xeellin lo'iza keeththa garsan keehi daru asati cugan cugan uttidi issi qofa way ishe bizayssa be'ays

wogga gitta kaame oge bolla keehippe daru asati shiiqi eqqidinne issi qofa bolla haasayishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

issi keeththa garsan keehi daro asati cugan cugan shiiqi uttin qasse issi donza addey eqqi haasayishe dizayssa be ashe deays

keehin xeellin ayfes malaaliza lo7iza wogga pooqe keeththaa be7ays;ha pooqe keettaa matarakka mithathanne kaameta qasseka asatakka xeellashe de7ays.

Issi keetha garssan qasseka daabboy xaraphe bolla uttin dirbbadire mayida maccatanne qasseka bootha mayo mayida attuma addetaraa daabboza qanxxishe dizyayssa be7ays.

ta hayssan be7izay ha7i qasse aaze giikko kare dereppe yiida asati dizayssanne qasseka ha asati issife haasayishe dizayssa be7ays.

issi hakime keeththa giddon qasse issi macha aqamettana syida indiya phalga bolla uttada dizayssa hayssan ha7i qasse beyays

gitta daase giddon qasseka keehi daro asati shiiqidi uttidi dizayssa beyays ha uttidi diza asatikka issi miishe ezgishe deettes

Issi akime keeththa garsan qasseka issi donza addey issi yelida macaseys juuse immishe dizayssa qasse hayssan ha7i xeellashe deays

Issi hakime keeththa garsan daro hakimeti shiiqi utti dizayssanne qasseka haratikka eeta matara eqqidi dizayssa qasseka beyashe deays.

ta hayssan qasse beyizay aaze geekko isti hakime keeththa garsan asati metotida asas immishe dizayssa hayssan qasseka beyashe deays

qasseka tani hayssan be7izay aaze geekko issi keeththa sinthan woykko mitha garsan asati eqqidinne uttidi dizayssa be7ashe de7ays

Tani qasse hayssan beyizay aaze geekko qasse keehi lo7iza kaameti yafarara eqqidi dizayssa eeta matarakka mithatikka eqqi diza mithata wogga mithata be ashe deays.

tani hayssappe qasse xeellashe dizay aaze giikko issi aaya benaa hakimeso ehada kattabisashe dizayssa hayssan qasse xeellays

Issi keetha sinthan qasseka na'u addeti eqqidinne issi wara qeeta bolla xaafishe dizayssa hayssan qasseka beyanas dandayadis

tani hayssan qasse be'izay aaze geekko asati asi metotida asas eqa shishidi immishe dizayssa hayssan qasseka tani xeellashe days

Ta hayssan beyizay qasse aaze geekko issi dirsara qorqorora dirsettida dirsa mata bolla qasse issi birata misatizayssa bolla xaafeti eqqida ta pella beyashe deays

ero qasse ta hayssan be izay aaze geekko asati hemettana mala seramike misatiza miishey hiixetti dizayssa qasse iza matarakka maatati diccishe dizayssa beyays

qasseka booththa shuraabe mayda asati oyde bolla uttidi xaraphe ba sinthan qasse komputere huwothidi nababishenne xeellishe dizayssa beyays

gitta aahu kaame oge be ashe deays ha kaame ogeza bolla kaamey laagetishenne asatikka qasse hemettishe dizayssa kayssafe ha7i beashe days

Shuuchchappe licettidi oosettida wogga kaame oge bolla qasseka tani beyizay aaze geekko asati qasseka ba ooso keeththa bezara bessanas malatana mala xaafettida xuufe ogen issi woththidayssa beyays.

Gitta wogga denba gade bolla qasseka oyddu donza addetinne issi macaya shiiqi isti qommo may'o may'di eqqi dizayssa beyays.

Issi keeththa gaaththan qasseka ta beyizay aaze giikko issi keeththa beyays ha keeththa gaaththan qasse issi naay utti dizayssaka xeellays

Tani hayssan qasse beyizay aaze geekko jarkera daro jarketi shiiqi dizayssanne qasseka iza matara poolisetikka eqqi dizayssa beyays.

issi leelashidi keexettida maata keeththa be7ays ha keeththa sintharakka qasseka asati eqqidi dizayssaka hayssan qasseka ha7i be7ashe days.

issi ceeyga poolise aawa beyays ha poolise aaway qasse ba kushan maykirafoone oyqqidinne hara daro maykirafooneti iza sinthan eqqin haasayishe deees.

Ta hayssan ha'i qasse beyizay aaze geekko asati anjetti tamirte tamari anjetti wursishe qaala gerishe dizayssa hayssan qasseka beyashe days.

issi wogga ammano keeththa beyashe deyays ha ammano keeththa sintharakka qasse daro asati dizayssanne issi poolisekka dizayssa beyays

qasseka tani hayssan beyizay aaze giikko asati timirte tamari wursishe anjettishe mayza may7o mayda asati eqqi dizayssa beyays

Passeka tani hayssan be izay aaze giikko gittatidi beettiza itiophiya banderanne issi ase kushe qasseka hayssan be ashe deays

qasseka ta hayssan beyizay aaze geekko na7u addeta beyays ha addeti qasse ba kushen maykrofoone oyqqidi haasayishe dizayssa beyays

asati qasseka timirte tamaridi wursishe mayza may7o maydi asati qasse ba oshachcha kushe doqu ooththidi qaala gelizayssa beyays

Hayssafe qasse ta beyizay aaze geekko na'u donza addeti eqqidi deettes ha eqqidi diza asati ba kushen maykrofoone oyqqidi haasayishe dizayssa xeellays.

ta qasse hayssan be7izay aaze giikko asati issi keettaa garssan issi qommo mayo mayidi yafarara uttidi dizayssa hayssan qassi xeellays.

Wogga keeththa garssan asati qasseka anjetti simmidinne ta dere ooththandis giza qaala gelishe diza asata be'ashe de'ays

tani hayssafe qasse be7ashe dizay aaze giikko asati oge duunan qolettida iita buurata pittishe shiishshishe dizayssa be7ashe days.

Ta hayssan qa be7izay aaze giikko iita haathe goggishe bizayssanne iza matara iza matara iita buurata asati denthishe geeshishe dizayssa be7ays.

Tani qasse hayssan beyizay aaze giikko iita haattey goggi bizayssa asati qasseka ha haaththazi gogidi baana mala sugishe lo7ethishe dizayssa beyays

tani qasse hayssafe beyizay aaze giikko asati gitta denba gade bollafe iita shuchchatanne dumma dumma buurata denthishe dizayssa beyays

ta qasseka hayssan beyizay aaze giikko asati kaamey oge matara qolettida diza biittaza issife shiishshidi denthanas giigissishe dizayssa xeellays

Na7u kaameta beyays ha kaameti qasse issinoy booththakko issinozi qasseka celelokko ha kaameti qasseka eqa caanniza kaametakko.

Ta qasseka hayssan xeellizay aaze giikko asati oge matan qolettida iita buurata fittidi hare gaare bolla caanishe dizayssa xeellays.

tani qasse beyizay hayssan aaze giikko asati iita buure pixa oyqqidi fittishe dizayssa hayssafe qasseka beyanas dandayadis

ta qasseka hayssan beyizay aaze giikko issi kaame bolla asati iita buurata madabaran aathtidi caanidi iza matarakka bees keidi bishe dizayssa xeellays

qasseka tani hayssan beyizay aaze giikko na7u asa kushe beyays ha kushe qasseka salantetishe saroketishe dizayssa beyays

isti keeththa garsan daro asati uttidi deettes ha utti diza asati qasseka telefishine be' ishe dizayssa qasseka hayssafe beyanas dandayadis

hayssappe tani qasse be'izay aaze giikko issi qommo mayo mayda daro attuma nayta beyays ha attuma naytikka ba kushen ciishsha oyqqidi eqqidi deettes

ta qasse hayssan beyizay aaze giikko kaame oge bolla wogga kaame eqqi dizayssa beyays ha kaameza bollakka asati utti dizayssa xeellays

Gitta wogga daase garsan keehi daro asati issi qommo shurabe maydi shiiqi uttidi kushe ba qishe haasayishe dizayssa hayssan beyays

Tani hayssan qasse be ashe dizay azaaze giikko keehippe gooba kuwaaseka iza asata hayssa misilezan qasse be'ashe days

ta qasse be7ashe dizay aaze giikko issi kare dereppe yida aawanne issi qassi nu dere asi ba kushen burccuqqon uyettiza miisha oyqqidi eqqi dizayssa be7ays.

gitta denba bolla goyettidi gakkishe diza badala muruta beyays ha badala muruta gaaththan issi aaway eqqi dizayssa beyays

issi keeththa gaaththan qasseka wogga telefizhine beays ha telefizineza bollakka attuma addeti eqqidinne qasse issi macayokka be ashe deays

gitta kawo oosancha asati lo'iza oyda bolla uttidinne dizayssa be'ays eta guyerakka daro asati uttidinne eqqidi dizayssaka be'ays

ta hayssan qasse beyizay aaze geekko wogga kaame oge bolla daro kaametinne asati qasseka kaameza bolla dizayssa qasseka issi misire kaameta sinthara oyqqi dizayssaka beyays

Gita kawo oosancha asati yishin qassekka gaamo cimati xambaro oyqqidinne ciisha oyqqidi ha ciisha yiza imatatas imishe mokishe dizayssa b'ayss.

Ta qasse be izay hayssan aaze giikko asati qasse issi wora misatiza sohon he mettishe dizayssa qasse hayssan be ashe days.

wogga gitta haaththe gogiza haattha be ashe days ha haattha bolla qasseka boottha parati woxxishe dizayssa qasse be ashe de7ays

Tani hayssa qasse xeellizay aaze giikko asati akime akkamanaw go7ettiza massaraata hayssan eqqidi dizayssa be7ashe de7ays.

ta qasseka hayssan be'izay aaze giikko kuwase ka'iza nayta beyashe deyays haka iza nayti qasse xoonidi wanca kushen oyqqi eqqi dizayssa beyays

Tani issi keeththe matan eqqidi diza asata beyays ha eqqidi diza asatikka qasse haasayishe dizayssaka xeellashe deays

gitta wogga keeththa garsan daro donza asati ambasadere maydi eqqi dizayssa beyays ha eqqi diza asati isso issora haasayishe dizayssa beyays

issi doonza addey madrake bolla eqqidi dee'es ha eqqi diza addeza sinthan qasseka daro maykirapooneti shiiqidi eqqin haasayishekka dizayssa xeellashe de'ays

kare dereppe yida issi macasiyonne qasse issi donza addey iza sinthan maykirofoone eqqin haasayishe dizayssa hayssafe ha'i xeellays

issi keehippe daro lo7iza keeththa garsan qasseka asati uttidi dizayssa beyays eeta matarakka bayndiray eqqidinne qasseka sintharakka lo7iza ciishshata beyays

gitta gade bolla qasseka asati uttidi deettes ha uttida asati qasseka heedzdzu macanne issi poolise adde qasseka be ashe de'ays

Qasse ta hayssan be'izay aaze giikko kaame oge matara asati himettiza oge qasse osettidayssa bolla asati eqqidinne trafiketara haasayishe dizayssa xeellays

Ta qasseka hayssan be izay aaze giikko wogga keeththa garsan daro poolise asati uttidi dizayssa be ashe deays.

issi lo7iza mishiriyo beyashe deays ha mishire guye baggara gitta zumatanne wogga aaho denba gade maatay mithi diccishe dizayssaka beays

issi keeththa giddon qasse xaraphe matan uttida pooliseta be ashe days ha poolisetikka xaafishe dizayssaka qasseka be ashe deays

ta qasse hayssan beizay woykko xeellizay aaze giekko pooliseti issife shiiqidi iyishin gaammo cima asati eetas maata immishe dizayssa beyays

tani qasseka hayssan beyizay aaze giikko xaraphe matan utti diza na7u pooliseta be ashe de7ays issi pooliseza sinthara qasse laabtopperanne haaththara deees

tani hayssafe qasseka beyizay aaze giikko asati oyde bolla maarara uttidi dizayssa hayssan qasseka xeellashe days

ta hayssan qasse be'izay aaze giikko issi gitta kaattoy gadeza goyshe bookkishe dizayssanne iza matarakka issi qommo mayo mayida addetikka eqqi dizayssa beyayis

Ta qasse hayssan xeellizay aaze giikko daro pooliseti yafarara eqqi dizayssa beyays ha poolise ta sintharakka daro masarata dizayssaka be7ays.

issi keeththa gaaththan qasseka daro ipooliseti uttidi deettes iza eeta sinthanka issi addey eqqidi haasayishe deees

ta hayssan qasse be'izay aaze geekko asati daro asati shiiqidi yafaran uttidi dizayssa be'ays ha utti diza asata garsan gaammo cimatinne ammano aawataka be'ays

Tani qassey hayssan beyizay aaze giekko asati maarara yafarara uttidi ba qoodhdhe ziqqi ooththi dizayssa qasseka be ashe deays

keexettishe buro woronta qorqoro keeththa garsan daro maca indeti shiiqi uttidi issi qofa ezgishe dizayssa hayssan qasseka beyays

gitta aaho keeththa garsan asati shiiqidi deettes ha shiiqi diza asata giddoppe issi mishiriya maykirofoone oyqada haasayawus

Tani haysssafe qasseka xeellizaty aaze giikko issi nu dere asannne qasseka issi kaare dere asi issoy issuwas maxaafa misatiza miisa immishenne sarokkettishe dizayssa be7ays.

asati wogga haaththey shiiqidi dizayssa doydinne ha haaththaza xeellishenne qasse ba kushen eqqidi issi addey uyishe dizayssa be ashe de7ays

bonchettida nu dere kawo dr abi ahi medeynne qasseka issi kare dereppe yiida aaway issife uttidi haasayishe dizayssa xeellays

Issi doonza addey eqqidi dees ha eqqidi diza addeza matara maykirofoone diin izi haasayishe dizayssa qasseka be ashe deays

Issi wogga daase garsan qasseka gitta kawo oosancha asatinne haara dumma dumma asati dizayssa hayssan qasseka ha'i beyashe deays

Ta qasseka hayssan be izay aaze giikko keehi daro asati yafarara maarara uttidi issi qofa xeellishe dizayssa hayssafe qasse ha'i be ashe deays.

ta qasse hayssan beyizay aaze gikko issi donza addey metotida macas qasse fistale giddon eqaranne qasse zayte immishe dizayssa beyays

Tani qasse hayssan beyizay aaze giikko wogga denba gade bolla issi donza addey qasse puute tokkishe dizayssa be ashe deays.

tani hayssan qasse beyizay aaze giikko dumma dumma qumati giiggi uttin asati bana lo7iza quma aathi ekkishe dizayssa hayssan beyashe deays

Ta qasseka hayssan beyizay aaze geekko issi keeththa giddon qasseka xaraphe matan na'u miyacatinne issi addey utti dizayssa beyays,

Keehippe daro tamare nayti shiiqidi qasseka ba kushen nu dere itiophiya kawo misile ba kushen oyqqidi bishe dizayssa xeellays.

gitta denba gade bolla asati qasseka oyde bolla maarara uttidi issi soho xeellishe dizayssa hayssan qasseka be ashe deays

Issi keeththa garsan qasse daro asati uttidi ideettes ha uttida sintha baggara diza heedzdzu asati gammo dunguza pooxa duge ba hasha bollara yeggidi dizayssaka beyays.

Issi keeththa gaaththan qasseka lo'iza xarame matandaru asati shiiqi uttidi haasayishenne tobetishe dizayssa be ashe deays

Issi keype lo'iza mishiriyo beyays ha mishiriyakka qasse xaraphe matan lo'iza oyde bolla uttada haasayashe dizayssa qasseka xeellays.

tani qasseka hayssan xeellizay aaze geekko asati para bolla uttidinne ba kushen qasse tooranne massara gondale oyqqi dizayssa beyays

Tani qasseka hayssan be7ashe dizay aaze giikko kaame oge bolla issi kaame bolla keehippe daro asati gaatharakka bollarakka dizayssa hayssan be7ays.

Giya be7ashe de7ays ha giyaza giddon qasseka asati shunkurte timatime qaaranne hessa yssa malata bayizishenne shammishe dizayssa beyays

issi keeththa gaaththan asati uttidinne eqqidi deettes ha utti diza asati komputere bolla xam7ishenne ooththishe dizayssa qasseka beyays

tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko tamare nayti tamare keeththa garsan maarara tamarishenne qasse ba ooshetidayssas zaaro immana kushe denthishe dizayssa xeellays

wogga gitta gade bolla toketi diza gitta gitta mashineta sintha baggara qasseka oyddu donza addeti eqqi dizayssa hayssafe qasseka ha7i xeellashe days

gitta denba gade bolla keehi daru maca aayeti shiiqidi dizayssa beyays ha aayeta sintharakka issi hakimiya eqqada haasayashe dizayssa beyays

issi gade bolla keehippe daro macati shiiqi uttidi deettes ha uttida asatikka qasse issi qofa bolla tobetishe dizayssa beyays

Ta qasse beyashe dizay hayssan aaze giikko asati daro asati shiiqi eqqidi ba qofa polishenne iissarakka haasayishe eqqidi dizayssa beyays.

Qasse kaame oge bolla asati kaame gaaththafe wodhdhishe ba borsa ekkidi bishe yishe dizayssa hayssan deashe deays.

Issi gitta giya giddon qasseka asati timatimeta shunkurteta donotanne hessayssa mala daro miishata bayzishe shammishe dizayssa be ashe deays.

issi gitta pooqe ta matara qasseka oge giddo gaththan asati uttidi oge bolla mishenne uyishe qasse dizayssa be'ays

Ta qasseka ayssan beyizay aaze geekko daro kare dere asata beyays ha kare dere asati qasse issi keeththan he ha hemettishe dizayssa beyays.

issi gitta keeththa gaththan daru asati shiiqi uttidi issi qofa telefizshine bolla xeelishe waay7ishe dizayssa be ashe deays

qasseka nayti gita daro asati kuwaasey ka7ettishe dizayssa telefishinen xeelidi kushe miccidi ufayettishe dizayssa beyays

Gitta wogga aaho denba gade bolla keehippe daro asati yafarara shiiqi eqqidinne issi qofa xeellishe dizayssa hayssan qasseka be7ashe deays

issi gitta keeththa giddon qasseka daro asati ambasadere mayda asati isso issa sarokitishe eqqi haasayishe dizayssa qasseka be ashe deays

Wogga gitta aaho kuwaase ka'ettiza denba bolla daro nayti kuwaaseza he ha woxxishe ka ishe dizayssa haystan qasseka be ashe days.

Gitta wora giddon woykko aaho bollara duge goggishe diza gitta shafa be ashe deays ha haaththaza matarakka issi naay eqqidi deees

Gitta aaho denba gade bolla qasseka issi qommo shurabe mayda oyddu asati eqqidi deettes iza ta guyera qasseka daro asati heenne ha hamettishe deettes

Tani qasse hayssan beyizay aaze giikko gitta katama gaaththan daro nayti shiiqi eqqidi dizayssa beyays e ta matarakka issi naay ba kushe micidi xeellishe dizayssaka beyays.

Tani qasse beyizay hayssan aaze giekko ahofe pude baggara lo7iza denba bolla leela shettidi keexeti diza maata keeththata beyays.

Wogga boshe bollara duge goggishe diza gitta haaththa beyays ha haaththa matara qasseka issi qommo shurabe mayda nayti kushe pude miccidi xeellishe dizayssa beyays.

ta haysan qasseka be7izay aaze giikko gitta denba gade bolla issi doozere misatiza miishey qasseka kaame bolla issi miisha woththishe dizayssa xeellays

Qasseka tani hayssan beyizay aaze giikko gitta wora matan qasse issi maacca naaya eqqada dizayssa beyashe de'as.

ta qasse hayssan be'izay aaze giikko asati qanxettida muuze sintha ba sinthan wothi eqqi dizayssa beyays qasse izafeka banchezara oyqqidi pude bessishe dizaytakka xeellays

Issi cililo maatay diccishe diza gade be7ays,ha maataza bollaka issi na7ay eqqidinne ba qasse hashe bollara itophiya banddira oyqqi dizayssa be7ays.

Tani hayssafe qasse xeellashe dizay aaze giikko wogga aho bollara gogishe diza haaththa beyays ha haaththa matarakka asati eqqi dizayssaka xeellays.

daro asati hayssan shiiqidi qasseka payda matawoqa mizigeba mazagabetishe dizayssa hayssan ha7i qasseka be ashe deays

Ta hayssan qasse be7izay aaze giikko asati issi keettaa giddon saaxinaanne qassika eeta yafarara issipe shiiqi utti dizayssa be7ays.

Issi daasa garssan qasseka daro asati shiiqi uttidi deettes;ha utti diza asati xaafishe dizayssanne qasse eeta laqqera dizayti xeellishekka dizayssa be7ays.

issi keeththa giddon nayti qasse payda matawoqa misgeba mazagabettanas yiidi eqqidi dizayssa hayssan qasseka tani ha7i xeellashe days

qasseka issi keeththa giddon asati uttidinne issi qofa polisanas utti xeellishe dizayssa qasseka hayssafe be 'ashe de'ays

issi gade bolla qasseka asati uttidi xaafishe dizayssanne issi qeeri naa eeta sintharakka eqqada dizayssa hayssafe qasseka beyadis

Ta qasse hayssan ha'i beyizay woykko xeellizay aaze giekko asati payda matawoqa misgeba mazagabettanas eqqidi dizayssa beyays.

Ta qassi hayssan beyiza aaze giikko nayti uttidi mizziggeba mazzigabishenne qassi issi addee hokkidi wara qeetaza bolla xaafishe diza iza be'ayiis..

Tani hayssan ha7i qasse beyizay aaze geekku asati payda matawoqa mizgeba mazagabetishe ayfe ashara immishe dizayssa xeellashe days.

Gitta wogga denba bolla kuwaase ka7ettiza gaden qasseka na7u kuwaase ka7iza attuma nayti kushen kuwaase oyqqidi dizayssa be7ays.

gitta wogga denba gade bolla nayti kuwaase kaa7i makidi kuwaaseza ka7i xoonidi guppishe idimettishe dizayssa hayssan qasseka ha7i xeellashe days

gitta denba gade bolla nayti qasseka kuwaaseka iza nayti yafarara eqqidi dizayssa be ashe deays eeta guyerakka qasse hara asatikka dizayssa xeellays

wogga gitta aaho denba bolla asati qasseka shiiqidi utti dizayssa beyays ha utti diza asata gaaththanka poolisetaka be ashe deays

tani hayssan qasse beyizay aaze giikko nayti kuwaasse kaa7i simmidi issoy issuwara shiiqi idimettishe dizayssa hayssan qasseka beyays

Kuwaase kaa'ettiza denba bolla qasse kuwaase ka'iza nayti eqqidinne hokkidi dizayssa hayssafe qasse tani ha'i beyanas dandayadis.

issi woxxey woxxiza woxancha beyays ha woxancha addey qasseka ha tiri ooththi xeellishe miicishe dizayssa qasseka beyashe de7ays

tani hayssafe qasseka xeelizay aaze geekko nayti qasseka bokse geetettiza isporte oottishe dizayssa hayssan qasseka ha7i xeellashe days

Qasseka tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko kuwaase ka'ishe issi naay shocetidi kundin issi naay maaddi densishe dizayssa beyays.

wogga gitta kuwaase denba bolla qasseka na heedzdzu addeti eqqidinne kuwaasse ba kushan oyqqidi ha kuwaase bolla ba kushe wothi dizayssa xeellays

gitta wogga kuwaasse ka7ettiza gade be7ays ha kuwaasse ka7ettiza gade bolla qasseka nayti issoy issuwa saro kitishe yafarara eqqi dizayssaka be7ays.

tani hayssan qasse beyizay aaze giikko issi moybaale gaaththan issi macanne attuma nay utti issi miishe xeellizayssanne qasseka issi kushe idimmi eqqida asa xeellays

Ta qasse hayssan ha'i xeellashe dizay aaze geekko issi guutha birata bolla kaqeti dizayssa xeellays hayssa bolla kaqeti dizay aaze geekko asati be may'o wothanas go'ettiza miishakko.

issi ilo7iza maca naiyo beyays ha maca nayakka qasse ba kush be haytha matan moybayle wothada haasayashe dizayssa qasseka tani xeellashe days

ta qasse hayssan be'izay aaze giikko kare dereppe yida asata be'ays eetikka qasse bolokete ooththiza maashine be'ishe deettes

Tani hayssan qasse beyizay aaze egikku asati ba moybale charjanas go'ettiza meseka beyashe deays ha mesekay qasseka kebilezinne boksezi laaya'etti dizayssa beyays.

Tani hayssafe ha'i beyizay qasse aaze geekko h'izara asati may'o tokkosiza maashine hayssan qasseka ha'i xeellashe deays.

Tani hayssan qasse beyizay aaze giikko issi macaranne attumara oyde bolla uttidi telefishine xeellishe dizayssa be ashe days

issi gade bolla qasseka na7u bajajeti eqqidi deettes ha bajajeta matara qasseka daro asatikka eqqidi deettes

gitta aaho wogga aspalte beyays ha aspalteza bolla qasse kaameynne saykire asati laggishe dizayssa hayssan qasseka beyays

Ta qasse hayssafe beyizay aaze giikko para-gaare beyays ha para gaarekka qasse eqqidi dizayssaka be'ashe deays

Qasseka tani hayssan beyizay aaze giikko gitta wogga shafa haaththe beyays ha haaththaza bollara qasseka hakame laagetidi pinnizayssa beyays

ta qasse hayssan xeellizay aaze giikko keehi daro kaameti laagetishe dizayssanne ha kaameta matarakka daro asati salpeti eqqidayssa beyays

tani hayssan ha'i beyizay qasse aaze giikko gitta wogga abba haaththa beyays. ha haaththa bolla qasse issi addey wogolo bolla uttidi dizayssa beyays.

Gitta wogga denba gade woykko kaames oosetishe diza gitta denba bolla wogga botte makinay haaththa pistishe yiishe dizayssa be ashe deays

Issi wogga gade bolla eqqidi diza issi donza adde beyays ha donza adde sinthan maykrofoone dishin qasseka izi haasayishe de7ees.

kaame oge bolla qasse kaameynne hara ddumma asati dizayssa beyays ha asata giddofe issi adde keeshera issi miishe tookki bizayssaka xeellays

tani hayssan qasse xeellashe dizay aazee giikko kaamey bees yiidinne lamba duuqiza soho be7ays haa sohon qasseka asati mooretida ba lo7ethishe dizayssa xeellays

gitta wogga fooqe keeththa beyays ha keeththa matan qasseka daro kaameti ne qasse bajajjetikka dizayssa hayssan ha7i qasse beyays

Ta qasse hayssan beyizay aaze giikko saaletti diza wogga gitta pooqa keeththanne ha pooqe sintha baggara qasseka mithata xeellays

Tamaare keetha gaathan tamaare nayti tamaarishe dizayssa be7ays eeta gidddonkka timirtte ministterey geetetti erettiza gitta bonch aawati deettes.

Issi ketha gidon qaseka issi donza adey eqidi de'es ha eqi diza adey qaseka makirapone oykidi hasayishe de'es

Issi timirte keeththa beyays ha timirte keeththa garsan qasseka tamareti maarara uttidi tamarishe dizayssa be ashe deays.

ta qasse hayssan be izay aaze geekko issi keeththa bolla issi xuufey laxafetin ha xuufeza asati be ishe kushe ba qishekka dizayssa beyays

ta qasseka hayssan beyizay aaze giikko issi timirte keeththa beyays ha keeththaza garsin qasseka oydeti maarara dizayssaka beyashe days

Issi mishiriya eqqada dizayssa be ays ha eqqada diza mishiriya qasseka booththa koote wogga may7a eqqa dizayssa be ashe days

Tani hayssan ha'i qasse xeellizay aaze giikko keehi lo'idi keexettida keeththa beyays ha keeththa matara qasse toketida issi muuze puutekka beyays.

Keehippe daro lo'iza keethte keexettidi qasseka lo'iza qalamera qalamettida keeththa beyashe de'ays qasse ha keeththaza sinthan haaththey iray bukkiza wode goggidi bana mala simmintofe oosettidayssaka beyays.

issi mitha garsan qasseka daro nayti issi mala booththa shurabe ma7i shiiqi uttidinne hokkidi dizayssa hayssafe qasseka xeellays

Tani hayssan qassekka be'zay aazee giiko shuchchappe woykko bulketera giigidi keexxetida leelashe keeththa be'ashe de'ayss.

issi keeththa matan qasseka kare dereppe yiida asatinne hara asati shiiqidi issi keeththa bolla xaafettida misile xeellishe dizayssa be ashe de7ays

buroo oosettishe diza keehi gittanne wogga kaame oge be7ays ha kaame ogeza bolla qasseka kaameynne asatikka eqqi dizayssa be7ashe days.

Wogga gitta leela shidi beettiza gitta kaame oge woykko aspalte beyays ha kaame ogeza bolla ka kaameykka laagetishe dizayssa xeellays.

ta qasse hayssan xeelizay aaze giikko oge ooththana giidi doozere goyishenne asatikka qasse ooththishe bookkishe dizayssa xeellays

ta qasse hayssan be ashe dizay qasseka aaze geekko buro oosettishe diza wogganne gitta aaho aspalte be ashe de7ays

Ta hayssan be izayaaze giikko qasseka kaame oge bolla kaame eqqidinne asatinne trafiketi eqqi xeellishe dizayssa hayssan be ashe days

keehi leelashetidi oosettida ayfes keehi xeellin lo7iza aspalte woykko kaamey oge beyays ha oge matarakka qasse kaamey laagetishe dizayssaka beyays

buro oosettishe diza keehippe wogganne aaho kaame oge be ashe deays ha kaame ogeza qasse ooththishe diza daro doozoretaka be ashe deays

wogga gitta keehi ayfes xeelin lo7iza wogga kaamey oge beyays ha kaamey ogeza bolla ka kaamey laagetishe dizayssaka xeellashe deays

qasseka tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko kaame oge bolla ambulanse eqqin ha ambulanse matarakka qasse trafiketikka dizayssa be'ays

Buro oosettishe diza wogganne aaho asati hamettizanne kaame oge beyays ha ogeza bolla keehi daro asatinne doozore dizayssa beyays.

Ta hayssan qasse beyizay aaze giikko asati bamba doydinne kushe mecetishe xeellishe dizayssa hayssan qasseka ha7i be ashe de'ays.

Issi gadee bolla eqqida bomba boono be ashe deays ha bambaza qasse issi macasaya doyada jarkanin kittashe dizayssa be ashe deays

issi gade bolla toketi diza bamba haaththa beyays ha bambaza bolla qasseka daro maca indeti jarkanera haaththa duuqishe deettes

Namba haaththa be ashe deays ha bamba haaththaza qasseka doydi ijjarkane kumana mala wottidi dizayssa hayssan qasseka beyays

asati qasse wogga gitta denba gaden qasseka haaththe pude pultidi kezana mala ooththiza maashine medhidinne iza matan haaththe goggishin xeellishe dizayssa be7ays

ta hayssan qasse beyizay aaze geekko wogga denba gaden toketi diza issi bamba beyays ha bambaza matarakka mithatinne buro diccishe diza maatataka beyays

tani qasse hayssan beyizay aaze giikko bamba haaththa asati idoydi mecetishe dizayssanne xeellishe dizayssa be ashe days

Issi toketidi diza bamba haaththa beyays ha bamba haaththazakka doydi asati mecetishenne xeellishe dizayssa be ashe deays.